Misilete giddo leellannohu babbaxxitino odoonna duduwo kulannoha maxaaffate dani giddo mitto ikkinoha su'masi maati yinanni woyi konne maxaaffate dani giddo mitto ikkinoha su'masi maati yine woshshinanni?

misilete giddo leellanno gati muro ikkinohu dancha gede laale kae kayiinni moolenna qoore bainota leellishshanno kuni qoorinohu dancha horo uyiikkinni mulla ba'anno laalo.

misilete giddo leellannohu waasu sagale maalu ledo lowe geeshsha halchishshannonna baxissano garinni afantanno tini sagale itate lowo geeshsha yorsiissanno.

Misilete giddo leellannohu gada yaannohu daddalu mini loosirinohu sumudu su'misinna loosisi ledo maayi xaadooshshi noosi? Konne gada yaannohu daddalu mini sumudi su'misinna loosisi ledo maayi xaadooshshe afireyo?

Misilete giddo leelanowa ama'note bayicho lowo Mani maciishano ofolite maciishitana kae urinnohu kayini shaete aana maricho asanni leelano woyi maricho asanni afamano?

Tenne misile giddo leelanohu adawu gaamo assitani noori hiite gaamoti woy hiite gaamo adawu agaroshi gamooti ? yaano babbaxitino adawu agarooshi gaamo no kowicho leelitanori hiitee gaamoo adawu agaroshi gaamoti?

Misilete giddo leeellanohu hijaaru qoxeesisira babbaxxitino muroninna daraarchinni insa mereero luphi yee leellanohu la"ateno heerate lowo geeshsha tashshi yaanno.

Misilete giddo leeltannori wedellu dagate albaanni hige haranni mimmitu ledo mittenni gamba yee biiffino uddano budunnita uddire budu godo'le godo'lanna leellishshanno

Misilete giddo leeltannoti kiristiyaanu amma'note gaamo giddo ikkitinoti kiristiyaanu mini hoowe leeltanno. Tini hoowe huxxu tenne kiristiyaanu mini amma'note mini huxxaati hooweeti yaate.

Misilete giddo leellannowa ama'note songo mereero duuchu manni gamba yiinowa kayiinni mittu manni lamenete angasi kayiise maricho assanni afammanno? woy manchu massanni no?

Misilete giddo leeltannori isilaamu amma'no annuwi sidaamunnita budu sagale shaafeeta mitteenni ittanno woyite lowo geesha tashi yitanno uddidhinoti budu uddanono lowo geesha tashi yitanno

misilete giddo leellannohu dubbu saada woyi gaxigalu gaamo ikkinohu geedimu babaxitino haanja muro itanna woyi haayiiso itanna leellanno. la'nanni wote lowo geeshsha tashshi yaanno.

Misilete giddo leeltannota intanni guma. laaltannota haanja muro mayine woshinanni su'mase mayine woshshinanni woyi haqqichote su'ma mayine woshshinanni?

Misilete giddo leeltannori amma'note mine mitteenni gamba yite manna magansiissanninna mitteenni mittu dani uddano uddidhe faarsitanno gari lowonta tashshi yaanno.

Misilete giddo leellannohu mannu ayyaanaho mitteenni gamba yee kaenti waasa hogaho wore mitteenni itara ofollinoha leellanno. Ikke ofollino gari hawaasu lowo geeshsha tashshi yaanno.

Misilete giddo leellannohu seesaho ga'ninanni uduunnichi anga woyi uduunne hayishirate horoonsi'nanniho kuni saamunu uduunne hayishi'nanni woyi anga hayishi'nayihu mitteenni duuname afamanno

Misilete giddo leellannohu seennu garbu aana yowolotenni gangalatanni noohu yowolote aana qasirino Succi

misilete giddo leeltannoti dancha gede laaltinoti badalate laalo gedeeta afirate hiittooha loosu amanyoote horonsira hasiissannonke? tenne gedee badalcho guma afirate hitoo loosu amanyooti horonsirummoro woyyannonke?

Misilete giddo leellannohu sidaamu budu uddano uddirinohu jawu manchi maatete ikko gobbate qarra tiratenna malaho mageeshshi geeshsha kaa'lanno? kaa'losi mageeshshite?

Misilete giddo heedhannota halja yite laaltinnota intannita gati muro maayiine woshshinanni? woyi tenne halja yite laaltinota gati muro su'mase maayinanni? woyi su'mase maayiine woshshinanni?

misilete giddo leeltannota mini saada gumi sagale duucha woyiite aanchine roronsi'nannniha ikkiro bisinke keeraanchimma aana gawajjo heedhanosenso diheedhannose heedhanosenso diheedhannose bisinke keeraanchima aana?

misilete giddo leellannohu baadi xagga mannu baadiyyete olliira babbaxitino xissora xagichimmate horonsiranno hattono hursassi lowo manni aana egennantinote,

Misilete giddo leellannohu hawaasi quchumi qara biiro ijaari loosamino gari lowo geeshsha tashshi yaanno albasiinni loosantinotino kankichu lowo geeshsha tashshi yaanno.

misilete giddo leellannoha albiidosi biifado kolishsho doogo aana nooha quchumaho agattonna sagale horo'sinanni mine maati yine woshshinanni? woyi su'misi maati yinanni?

Mislete giddo noori amma'note annuwi sidaamu budeno huntukinni budunnita qolo uddidhe amma'nonsa baayiichira hadhanni noori hiittenne amma'no gaamooti? annuwu kuri hiittenne amma'no gaamooti?

Misilete giddo leeltannoti mannu gaamotenni fule qooxeessa nsa fiiranna leellishanno togo gamba yee mittimmatenni ikke qooxeessa agadha fayyimma agadha keeraanchimmate lowo qeechi noose.

Misilete giddo nooha winxeenna fule murate iille nooha gide susu'masi mayine woshshinanni? Woyi konni gidi su'mi maati? Su'misi maati?

misilete giddo leeltanotino daa''antanihunna xaggete dona ikkinohu kankichu hoowete giddoonni loosamino gari lowontanni tashshi yaanno kuni xaggete lowo tiro noosi.

Misilete giddo leeltannota lophite hinda ikkite qalimmicho qalte noota gati muro su'ma Maati yine woshshinanni woy su'mase Maati yinanni?

Misilete giddo leeltannoti haanja gati giwirinnu muro dana ikkitinoti lattenna halja yite guma uyitara qixxaabinoti lowo geeshsha biiffinota leellishshanno.

Misilete giddo leeltannori babbaxxitino hodhishshu horora horoonsi'nanniha shiimaadda kaameellanna bajaajja lowo geeshsha hodhishshaho horo uyitannota leellishanno.

misilete giddo leellannohu muziiqu godo'laanchi haaro yannanniha muuziiqu uduunnicho godo'lanna leellishshanno hattono dancha huuro nooha haaro yannate muuziiqu uduunnicho godo'lanna leellishshanno.

Misilete leellannohu adawu agaraanchi babbaxitino hedo aana xawishsha aanni nooha ikkanna uddirnoti wo'ma adawu uddano lowo geeshsha tashshi assitanno.

Misilete giddo leelitannoti lekkate kaase isipooritete gaamo mittu dani uddano uddidhe godo'lete xawira miteenni ikkite photo ka'anni nooti lowo geesha tashi yitanno

misilete giddo leeltannoti muziiqu uduunnichi dancha huuro afirinohanna angate godo'linannni wote maccate dancha huuro fushshannoha iikkanna macciishshanno manniranna la'annohura lowonta tashshi yaanno.